Amewo nɔ anyi ɖe ŋɔnudrɔ̃xɔme. Ŋɔnudrɔ̃la gã nɔ anyi ɖe eƒe zikpui dzi le eƒe kplɔ ŋu eye Amerika flagi le eƒe nuɖusime. Nyɔnu aɖe hã tsitre ɖe ame yiwo nɔ anyi ɖe ŋɔnudrɔ̃la gã ƒe nuɖusimea ŋgɔ eye ŋutsu bubu hã tsitre ɖe nyɔnua megbe abe dedinɔnɔdzikpɔla ene.

Mɔɖaŋudɔwɔla eve aɖewo le mɔ aɖewo gbɔ, wodo overall wu si ke abe afi ƒe amadede ene eyewoɖɔ kuku ʋiwo eye wonɔ edɔ wɔm le emɔwo ŋuti le woƒe dɔwɔƒea

Ameha gã eɖewo le ɖeɖefiazɔli zɔm. Wo dometɔ aɖewo kpla asi ta, wo dometɔ aɖewo hã nɔ woƒe abɔwo dom ɖe dzi eye ame ɖeka le ŋgɔ na wo lé mɔƒonu ɖe asi abe nu ƒom wo le ɖe eme ene hele boblo dome ne.

Woɖo zikpui bɔbɔe nyui etɔ̃ aɖewo ɖe exɔ aɖe me, woda kplɔwo ɖe zikpuiawo ƒe titina eye agbalẽ aɖewo le ekplɔa te eye ɖewo hã le ekplɔ dzi eye agba aɖe si me atikutsetse aɖewo le la le kplɔa dzi.

Dziɖegbe ŋusẽ dɔwɔla aɖewo le dɔ wɔm le woƒe dziɖegbeŋusẽ ƒe teƒe yi woyɔna be pawa stetsin. Eye wole dɔ wɔm le woƒe mɔwo ŋuti abe eɖe yeye aɖe dem wova le teƒeawo ene.

Ŋutsu metsitsi aɖe le takoƒe eye takola la le takonua ɖe asi nɔ takom nɛ eye takola ŋutɔ hã ɖɔ kuku eye nɔnɔmetata aɖe le dziƒo le takola tame.

Nyɔnuvi ɖevi atɔ̃ kple ŋutsuvi ɖeka va kpla yevu nyɔnu aɖe kple dzidzɔ. Ŋutsuvi la tsitre kɔ asi ɖeka da ɖe enɔvia nyɔnuviawo dzi eye wòtrɔ axa de yevu nyɔnu la.

Ŋutsuvi ɖevi andre aɖewo bɔbɔ nɔ kletifɔ alo li aɖe yi ke woziɔ ɖe gli ŋu exɔa ɖe ŋutia dzi eye wo dometɔ ɖeka hã tsi klotsi nu yi ziɔ ɖe kletifɔ la ŋuti eye nanewo le wo kɔme abe bagiwo ne alo agba ɖewo yi wodona ene.

Ŋutsu 'metsitsi aɖe kple nyɔnuvi ɖevi aɖe wonɔnyi ɖe kplɔ ŋuti eye nuɖuɖu geɖe le kple la dzi. Nyɔnuvi ɖevi la tsɔ nuɖuɖua ƒe ɖe nɔ dedem nume na ŋutsu metsitsi la, moto aɖe hã tɔ ɖe wo ŋgɔ ɖaa.

Amea ɖewo le modzaka tsa ɖim le atsiaƒu to. Nyɔnu eve nɔ anyi ɖe esɔ dzi eye ŋutsuvi aɖe lé esɔ la ƒe mo ɖe asi henɔ wo kplɔm eye ame ɖeka le wo megbe, edi be yeaka asi wo ŋuti le sɔa la dzi.

Amewo le ŋɔnudrɔxɔme. Ŋɔnudrɔlagã nɔ anyi ɖe eƒe zikpui me eye ŋutsua ɖe le aɖaka vi aɖe le eƒe nuɖusi mea kɔ eƒe nuɖui do ɖe dzi eye ame aɖe le ekɔme ŋu agbale aɖe abe adzɔgbe ɖem wona wo le ene eye dedienɔnɔdzikpɔla aɖe tsitre ɖe emegbe le mɔnu.

Nyɔnudzetugbi aɖe si wokpla abɔtaka aɖe na yewoŋlɔ Ghana ɖe edzi eye woɖɔ tugbefia kuku ne la le ame aɖewo ŋkume abe wo le eƒe dziɖudzesi gbalevi tsɔm nɛ ene.

Nyɔnuvi tugbedzevi aɖewo wowɔ leke na wo ɖokuiwo. Wota avɔ eye wode dzonuwo kɔ. Wo le agba ɖewo ɖe ta henɔ zɔzɔm le emɔ dzi abe kɔnu aɖe wɔƒe yim wo le ene.

Nusrɔ̃lawo le woãe nusɔsrɔ̃ xɔ si woyɔna be sais lab la me eye wolé enugoe aɖewo ɖe asi yi me nane le abe atike ene. Wonɔ edzi kpɔm eye wonɔ enu srɔ̃m tso eŋuti.

Nusrɔ̃vi aɖewo kple woƒe nufiala le sukuxɔ me le woƒe sayis lab. Wole enu srɔ̃m tso etsi kple eʋe ŋuti. Ke woƒe nufiala ta etsi ƒe dzesi ɖe ekpea dzi eye wòta eʋe hã ƒe dzesi ɖe ekpea dzi.

Afɔku aɖe dzɔ eye exɔ gã aɖewo kaka gudugudu, atiwo kple kawo kaka ɖe afi ya eye alilikpo gã aɖe hã do ɖe teƒea abe aleyi ahom natu eye exɔwo namu akaka ene.

Ame geɖewo le kuteƒe, ame aɖewo le atsitre nu ame aɖewo le anyinɔƒe eye ŋutsu aɖe dze klo ɖe nyɔnu aɖe ƒe akɔme eye amekukuɖaka hã le wo katã wo ŋkume le afima eye ame aɖewo nɔ edzi kpɔm.

Ameha gbogboaɖewo le ɖeɖefia zɔlizɔm wóle eŋukakɛyiwo dzi woŋlɔ wóƒe vevesesewo ɖo la ɖe asi wó dometɔ aɖewo ɖɔ kuku dzĩ eɖewo dó awu yibɔ eye wonɔ abɔ dom ɖe dzi henɔ atamkahawo dzim

Tomenu xɔasi kula aɖewo le dɔ wɔm tso woƒe mɔ ŋuti eye wo dometɔ ɖeka le anyinɔƒe helé gakpoa ɖe asi eye ame ɖeka do dɔgoe nɔ kpekpem ɖe eŋu le gakpoawo lelé me ɖe asi eye ame bubuwo hã nɔ tsitre le adzɔge henɔ wo nɔviawo kpɔm.

Ɖetugbuivi aɖe le eƒe dzodoƒui. Wotsɔ gatsi kple nu yawo ƒo ɖe etsɔ kɔ le dzodoƒuia, eziɔ ɖe e….e carbineti yi ke le dzodoƒuia ŋuti. Woda seƒoƒo aɖewo yiwo do ɖe ŋugui aɖewo me ɖe kplɔ dzi. Eye nugui aɖeo hã le kplɔ dzi.

Yevuviwo le woƒe sukuxɔme wonɔ anyi ɖe woƒe suku zikpiwo kple kplɔwo ŋutsi ke yevu nyɔnu aɖe si wɔ gbedoɖa si la nɔ anyi ɖe sukuviawo dometɔ ɖeka xa eye ŋutsu aɖe hã ziɔ ɖe woƒe mɔŋu glia ŋutsi ɖaa eye enuŋlɔkpe yibɔ ɖe le wo megbe woŋlɔ nu ɖe edzi.

Ŋutsuvi aɖewo geɖe etɔ me le etsikunugowo ɖe asi. Woƒo nugoawo ɖe etɔme henɔ tsia kum ɖe eme. Nugoa ɖewo ƒe amadede le ʋi eye eɖewo hã nye eblɔtɔ. Ɖeviawo dometɔ aɖewo ƒe awu hã le edo awu aŋtsiɖiɖi tɔ eye ɖeka hã do amadede blɔ tɔ.

Xɔtula eve wole exɔtutu dɔ wɔm. Wonɔ egli ɖom eye wokɔ ekpe nɔ ɖoɖom ɖe wo nɔewo dzi le exɔ yi tum wole la me. Woamevea wodo woƒe dɔmewuwo le edɔ wɔm.

Nyɔnumetsitsi aɖe le dzodoƒi le enu tɔm le kupɔti dzi. Silivagba aɖe le kupɔtia dzi. Eda gatsi ɖe eme eye wolé hɛ aɖe ɖe asi kɔ nɔ nane kpam le esime eye nu yiwo wotɔ wobi hoa ekɔ ɖewo ɖe traye dzi kɔ da ɖe aŋeto aɖe ŋu eye kusi aɖe hã le eƒe miame le globiaƒe ɖaa.

Nyɔnun ame tsitsi eve kple ɖevi etɔ̃ aɖewo nɔ mɔme tsom le mɔmemidzraƒe aɖe ŋgɔ eye eŋu eve kple moto aɖewo hã tɔ henɔ wo lalam be woatso mɔme ava yi hafi yewoayi yewo ƒe mɔzɔzɔa dzi. Exɔ gã aɖe hã enɔ mɔmeidzraƒea ƒe axadzi.

Atiglinyi gã eve aɖewo le zɔzɔm le gbeme eye gbemelãwo dzikpɔlawo woƒe dɔwɔƒe ƒe ŋu sɔe aɖe si dzi wowɔ agbadɔ ɖo la kɔ ame geɖe aɖewo ɖe eme le atiglinyiawo dome le egbea me.

Edzo fɔ ku edzo le emɔmemi dzraƒe aɖe, eŋu geɖewo efia le emɔa aɖe to eye ŋu bubu aɖewo hã le nɔ emɔ dzi vanɔ yiyim eye aƒe geɖewo hã teɖe emɔmemi dzraƒea ŋua efia keŋ

Nyɔnu le atikutsetswo kple detsiƒonuwodzraƒe aɖe. Mago, atɔtɔ, akɔɖu kple apelwo le atikutsetseawo dome hekpe ɖe watɔmelɔn hã ŋu eye atadi kple tomatosiwo hã le agba ma dzi.

Lɔrifɔku aɖe dzɔ esime eŋu dzɛ̃a ɖe kple eŋu ʋia ɖeka wodo go eye ŋu ʋia do go le mɔ dzi va ge dze gɔtame. Le edu gã ɖe me afi si dziƒoxɔ trala tralawo ele eye ŋu bubua ɖewo hã zɔ to mɔ dzi va yina. Ame aɖewo hã ɖi le nua kpɔm.

Polisi aɖewo nɔ zɔzɔm le exɔ aɖe ƒe kɔridɔ dzi eye ame ŋutsu aɖe le xɔ aɖe me yi wode gadza xɔa mɔnu eye ŋutsu ɖeka le kɔridɔ la me kplɔm gbɔna polisiawo kpege.

Lɔn tenisƒola wo le lɔn tenis kɔt me. Woma ɖe akpa eve me. akpa gbãtɔ ame etɔ̃ ye akpa evelia hã nye ame etɔ̃. Ame ɖeka do awu ʋi eye aŋtsiɖiɖi le abɔta nɛ. Edo atakpui yibɔ tɔ. Edo afɔkpa ʋi kple yibɔ eye aɔwuia hã eney aŋtsiɖiɖi tɔ.

Ame etɔ̃ ɖewo yiwo nye indziniawo do edɔmewu aŋutiɖiɖitɔ eye woɖɔ kuku ʋɛ̃wo la le dɔ wɔm tso emɔ aɖe ŋuti. Wolé gakpo aɖe abe edem wole emɔ ƒe akpa ɖe ene. Ame eve wodo asiwuiwo, lé gakpo aɖewo ɖe asi eye ame etɔ̃lia nɔ wo kpɔm.

Ɖekakpui aɖe do dɔgoe ɖe sola panel aɖewo dzi. Elé sola panel ƒe akpa ɖeka ɖe asi eye batri ene le kasanu le eme eƒe axadzi, batriawo katã le yibɔ eye ɖeka le ʋɛ̃e wotsɔ da ɖe yibɔtɔ ɖeka dzi.

Ame geɖe aɖewo le mɔ zɔm. Wobla woƒe agbawo. Woléwo ɖe abɔ ta, ame aɖewo lé wo ɖe asi eye ame aɖewo hã lé wotɔwo ɖe ta. Wozɔ̃ to gbe aɖe me do ɖe atsi aɖe te ɖo ta ŋgɔgbea yina.

Vidzi dadda aɖewo kɔ wo viwo eyi ɖe dɔyɔƒe afi yi wo le dɔnɔdzikpɔlawo gbɔ wonɔ woƒe ŋkɔwo dem agbalewo me. Ame eve nɔ anyi ɖe kplɔ ŋuti henɔ nu ŋlɔm agbalewp me le ekplɔ la dzi. Ame ɖeka do awu ʋi abe dɔnɔdzikpɔla ene le tsitre ɖe nyɔnuawo gbɔ.

dziɖegbe ŋusē dɔwɔlaɖewo le xɔ aɖe táme wodó awu aŋtsiɖiɖi kple wóɖɔ kuku aŋutsiɖiɖi tɔ ame eve nɔ anyi eye ameɖeka tsi klotsiŋui henɔ sola panel dem eye wó dometɔ ɖeka hã edó dɔgoē nɔ wo kpɔm le xɔ ɖe megbe

Nyɔnuvi ene le silva gba gobo aɖe ɖe asi. Nuɖuɖu kui aɖewo le ame abe ke woɖu nu le em agba me vɔ ene eye woƒoƒu ɖekae henɔ dzidzɔ kpɔm. Ame aɖewo nɔ nu kom, ame ɖeka ɖɔ asi enu nɔ dzidzɔ kpɔm le nu yi woɖu la ŋu.